Arkiteekcharii fi ijaarsa arkiteekchariin gosa saayinsii uumamaa keessaa isa tokko yommuu ta'u innis leenjiwwan garagaraa ijaarsi gamoo irratti kan kennudha. Ijaarsi garagaraa gamoo biyya keenya keessatti arginu kan hojatamu namoota arkiteekcharii baratan irratti hundaa'uudha.